Abantwana abancane bayakuthakazelela ukufundela phandle kwezindlu zokufundela. Lokhu kwenza abantwana bakhululeke. Njalo kwenza belalele lokho abakufundiswa ngababalisi betshaywa ngumoya.

Abantwana bayakuthanda ukufundiswa bedlala. Ababalisi babo bayaphuma labo ngaphandle. Bafike babafundise ukudlala imidlalo etshiyeneyo. Ababalisi laba kwesinye isikhathi babafundisa begqoke amabhulugwe lamabhatshi amhlophe.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhelwe endaweni eqondileyo njalo kumele kusetshenziswe izitina eziqondileyo phezulu kufakwe amazenge apendwe aba mahle.

Umfanekiso utshengisa isikolo sabantwana bemfundo ephansi lapho abathola khona ukuqeqeshwa ngemfundo ephansi. Babukeka bekhululekile njalo kulezindlu zokufundela zabantwana.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi uma befundisa abafundi bezinga eliphansi babadwebele imfanekiso emidulini, ecacileyo njalo lamabala akhona kumele acace.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bezinga eliphansi baphiwe ukudla endaweni yokufundela, ukudla kwesintu kuqakathekile ngoba kuyakha imizimba njalo lokho kudla akube yikudla okubukekayo okuphekwe kwavuthwa.

Kukhona abantu abazalwa bengakhulumi abantu laba bayenelisa ukuxoxisana besebenzisa ulimi okuthiwa yi sign language labanye abakhulumayo bayenelisa ukufundiswa ulimi lolu.

Izifundo zabafundi bezingeni eliphansi sekukhona ezakhiwo ezinhle kukhona amakhabothi lapha abafundi abafaka khona izingwalo zabo zokubhalela lezingwalo zokubala lokhu kwenza ukuthi ingwalo zivikeleke zingasabuki masinyane njalo omunye lomunye ulendawo yakhe

Zikhona izakhiwo zemfundo ephansi ezakhiwe ngezitina ezinhle zafakwa amafasitela lamazenge apendwe nge penda eyisibhakabhaka abafundi bafakelwe phandle imijingo lapho abazilibazisa khona ngesikhathi sokuphumula.

Indawo lapho okufundela khona abantwana kuqakathekile ukuthi kubelezihlalo lamatafula lapho ababhalela khona. Lendawo emdulini umbalisi lapho abhalela khona izinto azifundisayo.

indawo zokufundela abafundi bezinga eliphansi kufanele kube zindawo eziphephileyo ebantwaneni kufanele ukuba zigonjolozelwe ngocingo kumbe kuhlanyelwe izihlahla ezizavimba ukuthi kungangeni izinto ezingafanelanga

Endaweni zokufundela abafundi bezinga eliphansi. Kuqakathekile ukuthi kubekhona amakhabothi lapho abantu ababeka khona izingwalo zokufunda lezokufundela .Lokhu kwenza izingwalo zigcineke kakuhle zingadatshulwa .

Kuqakathekile ukuthi endaweni zokufundela kubekhona amakhabothi hlala ingwalo zokubala lezokufundela njalo kube lezihluthulelo ukwenzela ukuthi kungabikhona otshontshela abanye njalo kungabikhona amabhuku alahlekayo.

Umfanekiso utshengisa amapikitsha ananyathiselwe Emidulwini lokhu ngokwabanfundi bezinga eliphansi ukwenzela abancedisa ukwenelisa ukubamba nxa befunda kumbe bezifundela bebodwa kulusizo kakhulu ngoba kubenza bengakhohlwa abakubonileyo ngamehlo

Zikhona izikolo zabafundi bemfundo ephansi, ezakhiwe ngendlela eyisimanga. Ziyabukeka lezo zikolo ngoba zihlanzekile, zakhiwe ngezitina zafulelwa ngamazenge apendwe aba yisibhakabhaka. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bathakazelele izikolo ezakhiwe kahle.

Kwezinye izikhathi amabhentshi loba amakhabothi ezikolo ayadlulelwa yisikhathi acine engasasetshenziswa agcinwa ezindlini ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi kungabuye kusetshenziswe futhi.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bemfundo ephezulu uma befunda ngemisebenzi yezandla njalo besebenzisa lemitshina yakhona kuqakathekile ukuthi bagqoke amayunifomu lokokuzivikela emakhanda lasemzimbeni.

Abafundi bezinga eliphezulu, kuqakathekile ukuthi bafundiswe imisebenzi yezandla enjengokubaza, lokhu kwenza ukuthi uma beqeda ukufunda benelise ukuzisebenzela ngezandla zabo.

Abafundi abafundela ukuba ngomakanika kuzinga eliphezulu bavunula ama uniform afananayo amanye ayisibhakabhaka. Kuthi lowo obafundisayo uyabe evunule okwehlukene lokwabo njalo kuqakathekile ukufunda ngolutho abalubona ngamehlo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundele imisebenzi yezandla ,ngoba leyo iyasiza kakhulu kulaba abangaphumelelanga kahle ezifundweni zabo. Njalo laba abenza lawo msebenzi labo bavunula ama uniform afananayo.

Ezikolweni zabafundi bemfundo yezinga eliphezulu, sekuqakathekiswa ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla. Imisebenzi yokuzenzela bebodwa njengokuyenza izimota zamawaya lokunye okutshiyeneyo. Lokhu kuyanceda abafundi ukuthi uma bengesenelisanga ukuphuma lemiklomelo emihle bazisebenzele ngezandla zabo.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bafundiswe ngemisebenzi yezandla egoqela ukwenza kwezicathulo. Lokhu kwenza babelolwazi ukuthi zenziwa njani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde imisebenzi yezandla enjengokubaza. Lokhu kwenza bethole okokuziphilisa. Njalo uma bengasatholanga imisebenzi.

Kuqakathekile ukuthi ezikolweni, zabafundi bemfundo ephezulu kubekhona amacomputer. Omunye lomunye abeleyakhe ukwenzela ukuthi enelise ukuzidingela ulwazi lokuzifundela yedwa.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bafunde bekhululekile njalo lofundisayo laye kumele akhululeke akhulule abafundi, njalo kuqakathekile ukuthi abafundi bavunule amayunifomu afananayo baphathe izingwalo babhale okufundiswayo.

Umfanekiso ukhombisa umongikazi ephakathi kwewofisi, ephethe ugwalo aloba kilo, njalo kulamakhompuyutha lemitshina. Kubukeka kuyisibhuedlela sesimanje, esesiqeqeshekile osekulethekhinoloji.

Abantwana besikolo kuyaqakathekiswa ukuthi bafundiswe imisebenzi yezandla. Laba benza imisebenzi yezandla bebumba amabhasi. Bagqoke amayembe amhlophe.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bezinga eliphezulu omunye lomunye abe lesigxingi sakhe se khompiyutha. Lokhu kwenza abafundi bafunde kalula njalo bebambisise ngoba into abayifundayo bayabe beyibona.

Ezikolo zemfundo ephezulu isikhona imitshina esetshenziswa ngabafundi uma kukhona okuthile abafuna ukukuthatha phandle kwendawo yokufundela njalo abafundi labo bayabe begqoke amayunifomu afaneleyo bevale amakhala ngezifonyo begqokile okokuvikela ekhanda.

izindlu ezifundela abantwana abancane abasakhulayo ziceciswe ngezinga eliphezulu njalo akhona amatafuna lezitulo ezilemibala etshiyeneyo lokh kwenza abafudi bathakazelele idawo zabo zokufundela ngoba zicecisiwe ngezinga eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi izindawo zokufundela kubekhona ama khompiyutha omunye lomunye abe leyakhe ukwenzela ukuthi enelise ukuzifundela yedwa.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi bancedisane labafundi ikakhulu ezifundweni lezi ezidinga ukuthi umuntu asebenzise imitshini, ngoba kwenza abantwana babe lolwazi ngokusetshenziswa kwaleyo mitshina.

Ezikolweni kuqakathekile ukuthi abantwana babelethuba lokuthi badwebe njalo besebenzise imibala eminengi ukupenda imipikitsha kumbe imidwebo yabo. Lokhu kwenza abafundi abangaphiwanga ekubhaleni kodwa ekudwebeni bakuthakazelele kakhulu ukufunda.

Endaweni zokufundela kuqakathekile ukuthi kube khona indawo lapha abafundi abayenzela khona imidlalo ethile njalo kuqakathekile ukuthi kube lezi mota ezithwala abafundi zibase kuleyo ndawo.

Kuqakathekile ukuthi indawo zokufundela izifundo zaphezulu, kube zindawo eziseduze lemigwaqo. Ikakhulu emadolobheni kufanele kubekhona amabhakane atshengisa indawo zokufundela.

Kuqakathekile ukuthi izakhiwo zabafundi zibeseduze lemigwaqo, njalo zakhiwe ngobuciko obukhulu, njalo zibe lokokugombolozela. Ukwenzela ukuthi kungangeni, okungaphazamisa abantwana befunda.

Ezikolweni kukhona imiduli lapho ababalisi ababhalela khona abafundi imisebenzi. Basebenzisa amatshoko amhlophe, imiduli leyo imnyama.

Izakhiwo zabafundi bezinga eliphezulu, kumele kube yizakhiwo ezakhiwe kahle zapendwa ngependa enhle, njalo phandle kwezakhiwo kumele kuceciswe.

Kuqakathekile ukuthi abafundi babelemidlalo etshiyeneyo ezikolo zabo, njalo kufanele batshengise ukuthakazelele abanye babo. Uma besenza imidlalo, basebenzisa okusaphondo ukukhalisa. Okulemihlobo etshiyeneyo. Okunye kuluhlaza. Okunye kuyisibhakabhaka.

Kuqakathekile ukuthi ezindaweni ezifundela abafundi abezinga eliphezulu ofundisayo asebenzise lokhu okwenza ilizwi lakhe lizwakale kuwonke umuntu lokho kwenza ilizwi lakhe lizwakale kuye wonke umuntu ,lokhu kwenza abantu bazwe okufundiswayo

Ababalisi abafundisa esikolo bayaphiwa imsiba ezibomvu ukwenzela ukuthi bamakise ngazo imisebenzi yabantwana. Uthola endaweni yokumakela kugwele amabhuku amanengi asetshenziswa ukubhalela loba asetshenziswa ukubala.

Endaweni zokufundela kuqakathekile ukuthi abafundi baqgoke ama yunifomu aqondileyo angavezi okungalunganga njalo lezakhiwo kumele zibe zinhle

Abantwana bezinga lemfundo ephezulu kuqakathekile ukuthi bafundiswe behlangene bonke bathole izixwayiso kubabalisi emva kokuthi behlukane baye endaweni zokufundela.

Kuqakathekile ukuthi ezikolweni ababalisi babhale izinto ezikhanyayo emidulini ukwenzela ukuthi abafundi bengathwali nzima ukubona ukuthi okubhaliweyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu baqakathekise imfundo yabantwana. Lendawo lapho abafundela khona kumele kube zindawo ezihlanzekileyo lemiduli layo kumele ihlanzeke kuthi lendawo ababalisi ababhalela khona akubezindawo ezivumayo ukubhalelwa.

Ezikolweni ababalisi basebenzisa ingwalo ezitshiyetshiyeneyo ukuthola ulwazi lokufundisa abafundi njalo akhona amabhodi amnyama lapho ababalisi ababhala khona besebenzisa amatshoko.

Izindlu zokufundela zabafundi bezinga eliphezulu kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngendlela eqondileyo njalo kupendwe ngemibala emihle ukwenzela kukhange abafundi beze ngobunengi bezofuna ulwazi kuleyondawo njalo kumele ziceciswe

Ezikolo ikakhulu lezo ezemfundo yaphezulu amayunivesithi akhiwa abe yizakhiwo ezinhle kakhulu .Lezindawo ezisemaceleni kwalezo zakhiwo ziba zindawo ezihlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi umbalisi izinto azifundisayo azibhale emdulwini. Lokhu kwenza abafundi bengalibali lokho abafunde ngakho, njalo bakubambe.

Abafundi ngemva kokufunda balakho ukuhamba bengabangani kumbe belihlekana behamba bexoxisana bephumuze ingqondo

Kuqakathekile ukuthi indawo zokufundela ezabafundi bezinga eliphezulu kutholakale amakhabothi okufakela izingwalo zokubala, lokhu kwehlisa izinga lobutshapha kulezo ndawo lezoku dabuka kwengwalo.

Kuqakathekile ukuthi uma abafundi befundiswa babhalelwe emidulini njalo ababalisi bayakhuthazwa ukuthi babhale izinto ezibonakalayo emidulini.

Ezikolo ezinengi ababalisi balokhe besebenzisa amabhodi amnyama ukubhala lokhu abakufundisa abantwana. Zinengi izifundo ezitholakala esikolo ezitshiyeneyo. Esizondwa ngabafundi yisifundo se Maths.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bezinga eliphezulu labo bagqoke ama yunifomu afananayo ,lokhu kwenza babukeke kuhle.

Ezikolo kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izindlu ezanelayo lapha abafundi abangafaka khona impahla zabo, njalo kuqakathekile ukuthi kube lezimota ezithwala abafundi.

Kuqakathekile ukuthi abafundi babhalelwe izixwayiso emabhodini ukuthi babekwazi izikhathi zokungena esikolweni lezikhathi zokuphumula lokhu kwenza abafundi babe lolwazi lokuthi lesi yisikhathi sokufunda lesi ngesokuphumula

Endlini zokufundela zabafundi bezinga eliphezulu, phakathi kukhona amabhentshi afakwe ngendlela enhle. Emidulini njalo kukhona amabhodi amhlophe lapho okubhalelwa khona.

Indawo lapho okufundela khona abafundi bezinga eliphezulu. Kuqakathekile ukuthi izakhiwo zakhona zibukeke njalo phandle kwezakhiwo kumele kuceciswe kubekuhle.

Sezikhona izindawo zokufundela imfundo yaphezulu emadolobheni. Lezo zindawo zile zakhiwo ezinengi njalo ikhona imigwaqo eyokuhambisa kuleyo ndawo.

Umfanekiso untshengisa indlu elombeda owodwa lomqsmelo lesetsheli yokuthwalisa izingwalo zesikolo njalo kule mosikito nethi eyokuvikela iminyane ebusuku njalo kukhanya kuyindlu yomuntu ohlala eyedwa

Endaweni zokufundela kuqakathekile ukuthi kubekhona izindawo lapho ababalisi ababhalela khona emidulini njalo leyo miduli kumele ibe ngependwe ngombala omnyama ukwenzela ukuthi obhalayo asebenzise itshoko emhlophe ukuze kukhanye

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezikolo zemfundo ephezulu. Kungakhathalekile ukuthi usuleminyaka emingaki, ngoba ulwazi luyaphiwa wonke umuntu olufunayo.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuthi zihlanzeke lezo ndawo, kungagcwali amabhokisi angelancedo angasetshenziswayo ukwenzela ukuthi leyondawo ibukeke ikakhulu kuma lebhu.

Abafundi bezinga eliphezulu bafundela ezikolweni lapho okulamalebhu okugcwele imitshina eminengi etshiyetshiyeneyo ,njalo abafundi bavunula imvunulo eyisibhakabhaka lasekhanda bazivikelele ngama helumethi .Ezandleni bagqoke lama glovisi. Lokhu kuyabavikela.

Kuqakathekile ukuthi indawo ezifundela abantu bezinga eliphezulu kufakwe amabhakane akhomba lezozindawo njalo kubelezixhwayiso ukwenzela ukuthi abantu bengalahleki uma bedinga lezondawo.

Umfanekiso utshengisa abafundi bezinga eliphezulu besendaweni yokufundela. Ulecturer ebasukumisile bekhuleka emva kokuba baqale isifundo.

Kuqakathekile ukuthi kubekhona izikolo zabafundi bemfundo ephezulu ezingakhethiyo ukuthi ulemiminyaka emingaki ,ngoba kulapho wonke umuntu azuza khona ulwazi.

Endaweni zokufundela abafundi bezinga eliphezulu. Kuqakathekile ukuthi izakhiwo zakhona zibe lamafasitela alingeneleyo, njalo, kubekhona amatafula lezitulo, abafundi, abafunda behlezi kuzo.

Kuqakathekile ukuthi kubekhona izimota ezihamba ngabafundisa abafundi bezinga eliphezulu njalo lezo mota ziyakhanga ngenxa yekuthi ziyabe zibhaliwe ibizo laleso sikolo.

Kuqakathekile ukuthi endaweni zokufundela abafundi bezinga eliphezulu kutholakale imitshina yokulungisa amaphepha njalo labomakhalekhukhwini kumele bavunyelwe ukwenzela ukuthi abafundi badinge ulwazi ebulenjini.

Indawo zokufundela kuqakathekile ukuthi zakhwe ngobuciko obukhulu, njalo kuyakhuthazwa ukuthi kulezondawo, kakubekhona emidulwini, amabhakani akhangayo abafundi.

Umfanekiso usitshengisa izindlu zabafundi bezinga eliphezulu, lapho okutshengisa amakhetheni angafakwanga ngendlela eqondileyo, okuchaza ukuthi kulobutshapha thile kuleyondawo.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bebelolwazi, lwezinto ezisetshenziswa yilabo abagogekileyo. Lokhu kuyabanceda nxa sebefuna ukubancedisa.

Ezibhedlela sekukhona imitshini emihle okwamagama, njalo sekukhona lamakhabothi ayenziwe ngobuciko obukhulu. Phezulu njalo kulamabala alotshiweyo ukwenzela ukuthi abantu bawafunde.

Endaweni zokufundela abafundi bezinga eliphezulu kuqakathekile ukuthi kube khona lamabhakane alotshwe izixwayiso ukwenzela ukuthi abafundi bazibale babelolwazi ngazo.

Kuqakathekile ukuthi endaweni zokufundela abantu baxoxisane ngokwezifundo. Bahambe ndawonye. Lokhu kwenza abantu bakhohlwe ngendubo zabo.

Kuqakathekile ukuthi kubekhona omabonakude endaweni zokufundela abafundi bezinga eliphezulu, lokhu kwenza kube lula ukuthi abafundi babone izixwayiso kumabonakude.

zinengi izikolo okufunda khona abantu abadala izikolo lezi zibizwa kuthiwa ngama university ziyatholakala emazweni wonke ukwenzela ukuthi abantu bafundele imisebenzi etshiyeneyo abayikhethileyo empilweni zabo

Kuqakathekile ukuthi indawo zokufundela ngezemithi lalapho okutholakala khona imithi, kufanele kubezindawo ezibukekayo ezakhiwe kuhle.

Ezindlini zokufundela abafundi bezinga eliphezulu. Kuqakathekile ukuthii babeke impahla zabo ngendlela eqondileyo, njalo kungaminyani kakhulu kuleyondlu, ukwenzela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane.

umfanekiso utshengisa indawo zokufundela imfundo ephezulu kulezo zindawo kulezakhiwo ezinhle njalo kulotshiwe phezulu ukwenzela ukuthi abafundi bafunde bengalahleki kumbe abadinga lezo zindawo bengalahleki

Kuqakathekile ukuthi izindlu zabafundi abezinga eliphezulu zakhwe ngendlela elobuciko obukhulu njalo kubekhona izihlalo ezinengi lendawo zokuthi abafundi bayabe behamba kuzo, lalabo ababafundisayo kumele babe lendawo yabo enhle eyakhiwe ngobuciko obukhulu.

Emfundweni ephezulu indawo zabo zokufundela zakhiwe zaba zinhle okwamagama .Phakathi kwazo kukhona amakhabothi amhlophe acecicisiweyo .Njalo kulalapho abafundi abanzela khona ama experiment atshiyeneyo.

Umfanekiso utshengisa abafundi abasezifundweni ephezulu eye university lapho abafundi abazifundela bezibalele bebodwa baziqeqetshe njalo indawo ibukeka inhlanzekile njalo omunye lomunye elezingwalo zakhe zokubhalela.

Kuqakathekile ukuthi izakhiwo zabafundi bezinga eliphezulu zibe zinhle, zibukeke njalo phandle kwazo ziceciswe ngamaluba amahle. Lokhu kwenza kukhange abafundi njalo ubuhle lobu buyenza bathakazelele ukufunda endaweni ehlanzekileyo.

Indawo zokufundela zabafundi abezinga eliphezulu zakhiwe ngendlela eyisimanga. Njalo phansi kusetshenziswe izitina zagandelwa zabazinhle kwabayindlela yokuya ezindlini zokufundela. Lokhu kuqakathekile ngoba kuhle kuyabukeka.